Vokatra vita avy eto Madagasikara. Misy ny menaka baobab izay natao ho an'ny fikarakarana taovolo. Ao ihany koa ny menaka azo avy amin'ny voanio natao manokana ho an'ny tarehy sy ny vatana.